Eŋu ɖe tɔ ɖe mɔ me, esɔ ɖe tsɛ le ame ɖe he, amee nɔ anyi ɖe dzi, edo awu ŋlaya, elé ati ɖe asi, emɔdzi tsɛ nyakpɔ, emɔ mɔ kɔ.

Dɔnɔ mlɔ anyi ɖe aba dzi eye wokɔe yie ɖe dɔnɔkɔdzi. Emlɔ anyi ɖe aba dzi eye amewo tse tɔ ɖe egbɔ. Dɔnɔdzikpɔlawo le etutum.

Sɔhe aɖewo le nyagbɔgblɔ dɔwɔƒea, wo lé nuƒomɔ ɖe asi, ameɖewo de nu to, wo pete wole nu kom, nuƒomɔ kple nu vovoavoawo ɖewo tsewo kpeɖe ŋu.

Nyɔnu le evi ɖe asi eye dɔnɔdzikpɔla le ɖevia gbɔ kpɔm. Ame aɖe tse tɔ ɖe exa le ekpɔ ɖa le ale si wo kɔ le nua wɔ yi ɖa. Ele atike kple nuziwo na ɖevia la eye ame bubuwo tse wo le woƒe vi ɖe asi.

Nyɔnu habɔbɔwo le ɖeɖe fia wɔm, wo lé nu ɖe asi vovovo, wo do awu vovovowo, ameɖe lé nuƒomɔ ɖe asi, ameɖe tse le enu dzeŋ me, akpɔwo be wole wli do.

Nyɔnu habɔbɔwo le sewɔƒe dzi ɖuɖu me. Ame ɖeka le nu ƒom eye mamleawo tɔ le ekpɔm eye wòle nye sem.

Eʋuƒola le eʋu ƒom eye wole ewɔe ɖum ɖe edzi. Amewo su gbɔ zã. Awu ke xe wodo la , ele nyae eye amewo tsɛ le nu kom. Wole aza ɖum le dzɔdzɔ kpɔm.

ameɖewo lé ati do. wodo asiwi eye dewo tsɛ wo lé awu vovovowo me, atiɛ nya kpɔ, wo sɔgbɔ ɖe fimiɛ. Ameaɖewo ƒe asi wɔ bá, ɛdewo tsɛ woƒe asi mewɔ bá o

Sukuviwo le ƒuƒoƒe ɖe, amewo lé agbalẽ ɖe asi, ame ɖe tsɛ lé enukpakpa ɖe ɖe asi. Wole nu srɔ̃m, wole nya gblɔ le wo ɖokuiwo me.

Amehabɔbɔwo ɖe le kame teƒe ƒoƒu ƒe, ame ɖewo le dzime ame ɖewo tse trɔ wotɔ ɖe anyigba, wodo awu vovovowo eye ame ɖewo kpla asi ɖe akɔ eye ame ɖewo tse le dzidzɔ kpɔm.

Kplɔ gã aɖe amewo nɔ anyi ɖe axa dzi na, enu vovovo le kplɔ la dzi, nuƒomɔ le dzi, seƒoƒo tse le dzi, eɖewo tɔ ɖe, eɖewo tse wonɔ anyi, wo petee wole dzidzɔ kpɔm le asem ka.

Ame aɖewo le atixɔ tum, amewo le fi mi, eɖewo lé nu ɖe asi, eɖewo tse le dzidzɔ kpɔm, eɖewo le dziƒo, eɖewo le anyigba, ame ɖe sia ɖe le nane wɔm.

Ame agbogbo aɖewo le ƒuƒoƒe. Wole nu vovovowo ɖe asi. Flaga tse le wògbɔ. Ame ɖewo tse wole naneke ɖe asi o. Ame ɖewo ɖɔnu ɖe nu to Ame ɖewo tse woɖe gankui.

Ame aɖewo tse kɔ nu ɖe ta. Ame aɖewo tɔ tse mekɔ nu ɖe ta o. Wòle gakpo dzi zɔm. Wòle xɔ tum. Gakpo ɖewo tse yi dzi, eɖewo tse bɔ ɖe anyigba me.

Ame hatsotsowo le tɔdziŋu me. Ame aɖewo le tsi ƒum le eme. Ame aɖewo mlɔ ayi, ame aɖewo le zɔzɔm, ame aɖewo tse le du dzi. Wodo awu vovovowo. Ame aɖewo xɔ.

Keteke didid aɖe tɔ ɖe fi mi ame ɖeka, eve, etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe egbɔ, wodo awu vovovowo, ame aɖewo tse le piktsa ɖe le fi mi, ame aɖewe tse le edzɔm.

Ameɖewo nɔanyi ɖe ati ɖome, elã viwo le wo gbɔ, wo ɖo nu ɣee, ameɖewo tsewo le woa xa dzi, habɔbɔ ɖewo tse le enu ƒo, o pe.

Ame ɖewo le tɔme, ame ɖewo de nane dzi, ame ɖewo tsɛ wole tsi ƒum, ame geɖe xe nuɔ di, eɖewo tsɛ wole tsie me. Wodo awu vovovowo.

Amewo le teƒe aɖe le xɔ tum. Ebɛ le wòa xa dzi. Ɖeviwo le eme, tsitsiawo le eme, eɖewo tɔ ɖe dziƒo, eɖe tɔ ɖe anyigba. Wo petee wole xɔ la tum.

Aɖaŋudɔwɔlaɖewo le xɔ tum ati le wo ƒe fi mi ameɖewo tse le nu bubuwo wɔm ameɖe ɖaa asi gla ameɖe tse le ati te.

Ŋutsu habɔbɔ ɖewo le gasɔ dzi, ame ɖewo do awu aŋuti ɖiɖiwo, eɖe tsɛ wodo awu bubuawo. Ame ɖewo le ŋgɔgbe, ame ɖewo megbe.

Xɔme zikpui aɖewo le fimi. Ablegɔ, ekplɔ, flowers tsɛ le edzi. Kofee kɔpu tsɛ le afi. Ahuhɔɛ kple flower pɔt tsɛ le efimi.